Abantwana abancane abangaba leminyaka engaphansui kwelitshumi bahlezi benze isigombolozi eceleni kwabo laphambili kwabo kukhona amankomitsho abo akhanya eletiye phakathi okutshengisela ukuba yisikhathi sabo sokudla.

Abafundi bezinga laphansi esingathi ngabe primary baphakathi ekilasini yabo babhalabhala ngamatshoko amhlophe emdulini wabo omnyama okutshengisa ukuba bayafunda.

Abantwana abancinyane abemfundo lezinga laphansi esingathi ngabe Primary baphandle kwama kilasi abo. Kukhanya likhefu ngesikhathi semidlalo bayazidlalela beyenza okungamaqembunyana.

Abantwana abancane abangaba leminyaka engaphansi kweyetshumi. Phambi kwabo bathwele amankomitsho, bayanatha, osokungabe benatha amahewu loba itiye okutshengisa ukuba yisikhathi sabo esokudla.

Abantwana besikolo abancinyane abangaba leminyaka engaphansi kwetshumi. Abantwana laba bahlezi phansi balalele lowo omileyo othwele iphetshana ukuba nguye obafundisayo.

Abantwana abancane abaleminyaka engaphansi kwetshumi bagqoke imphahla zabo okutshengisa ukuthi bazendawe yabo yokuzidlalela kukhona ababili phakathi kwabo okungabe kuyibo ababancedisayo sekungaba ngabezempilakahle kumbe ababalisi.

Abantwana abancane, abakhanya kubanga laphansi, esingathi ngabeprimary. Bagqoke impahla ezilombala ofanayo. Okungamabhulugwe kumbe iziketi, ezekhakhi. Kanye lamayembe aluhlaza okwesibhakabhaka.

ingaphandle yomduli wesikolo sabafundi bemfundo yezinga laphansi eceleni komduli lo kukhona utshani obuhle obuqunywe kuhle obuluhlaza tshoko obokucecisa

Phakathi ikilasi yabafundi bemfundo yezinga laphansi esingathi thina Yi primary education. Kukhona amatafula lezitulo lapho abahlala khona kanye lomduli phambili lapho ababhalelwa khona.

Ibhakane elikhulu elitshengisa ukuba lifakwe emdulini wesikolo sabafundi bemfundo yezinga laphansi esingathi yi primary khona libhaliwe izinto ezihambisana lemfundo.

Ingaphandle yesikolo sabafundi bemfundo yezinga eliphansi esingathi ngabephurayimari phandle kukhona utshani bokucecisa obuhle obuluhlaza tshoko kanye lebhakane ekhoneni elibhalwe ibizo lesikolo lesi

Abantwana abancane abafunda izinga laphansi esingathi yinprimary abahlezi phansi okukhnya ukuba bengabe bemelele ukufundiswa ngumbalisi wabo kodwa phambi kwabo kukhona ugwalo lokubala abalukhangeleyo

Ingaphandle yamakilasi yabefundi lezinga abe prayimari kukhanya yisikhathi sabo sokudlala loba esokuphumula okungaba yi bhurekhi bagqoke impahla ezilombala ofanayo okungama khakhi phansi lokuluhaza okwesibhakabhaka phezulu .

Ingaphakathi yekilasini yabafundi wefundo yezinga yaphansi, kukhona amathafula kanye lezithulo okuphakathi lapha okutshengisela ukuthi yikho lapho abafundela khona izimfundo zabo zansuku zonke.

Ingaphakathi yekilasi yabafundi bemfundo yezinga laphansi esingathi ngabe primary phakathi lapha kukhona amatafula kanye lezitulo okuyiwo abawasebenzisa nxa befunda.

Abafundi bemfundo yezinga laphezulu esingathi ngabe secondary loba abasemakolitshini bagqoke ama wovolosi alombala oyi khaki. Kukhanya ukuba basebenza ngama planka lezigodo okutshengisa ukuba kukhona umsebenzi wezandla abawufundiswayo ongaba yikwenza amatafula lezitulo.

Owesilisa ohlezi phansi wathwala ipenseli okukhanya ukuba uyenza ngezokudweba. Ukhona umfanekiso awudwebayo owobuso bomntwana omncinyane.

Abafundi befundo yezinga laphezulu singathi ngabesekhondari bagqoke ama yunifomu afananayo. Phansi okulompala oyi nevi phezulu amayembe amhlophe. Baqakeza izandla okutshengisela ukuthi kukhona abakujabulelayo.

Owesilisa omileyo phambi kwakhe kukhona imitshina eyehlukeneyo esetshenziswa ukwenza imisebenzi yezandla. Sokungaba ngumfundi wezinga laphezulu ongaba sekolitshini loba esecondary.

Abafundi bemfundo yezinga laphezulu abangaba ngabesecondary loba abasemakholitshini. Phambi kwabo kukhona itafula elilemtshina eyehlukeneyo etshengisa ukuba bengabe befundela ukwenza umsebenzi yezandla.

Abafundi bemfundo yezinga laphezulu abagqoke amayembe amhlophe leziketi ezimnyama lamabhulugwe balamakhompiyutha phambi kwabo okutshengisa ukuba yiwo abafunda ngawo. Kukhona ogqoke isikipa esilithanga okutshengisela ukuthi nguye umbalisi wabo.

Abafundi bemfundo yezinga laphezulu esingathi ngabesecondary bamile phandle bagqoke ama helmet kanye lempahla ezitshengisa ukuba bengabe beyenza ngokokuyakha eceleni kwabo kukhona okugejiweyo okutshengisa ukuba kukhona isakhiwo esifuna ukumiswa lapho.

Ingaphakathi yekilasi yabafundi yezinga laphezulu esingathi ngabe sekhondari kumbe abekolitshini. Kukhona amatafula amabili alezitulo. Ngemuva kwamatafula la kulomduli onamathisele amakhabaothi okuhlalisa amabhuku ayehlukeneyo okubala.

Abafundi bemfundo yezinga laphezulu esingathi ngabesecondary bagqoke amayembe amhlophe bonke lamabhulugwe kanye leziketi okuyikhakhi bakhanya bayabhala okutshengisa ukuba basekilasini okuyiyo abafundela kiyo.

Abafundi bemfundo yezinga laphezulu esingathi ngabe secondary bahlezi phansi phambi kwamakilasi. Kukhona phambi kwabo oyedwa omileyo obafundisayo osokungaba ngumbalisi wabo kumbe ngomunye owezempilakahle.

Ingaphandle yesikolo silabafundi befundo bezinga laphezulu. Silegedi elilombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Emaceleleni kulamabhakane amabili, elinye lisesandleni sokudla elinye lisesandleni sokungxele.

ingaphakathi yekilasi yabafundi bezinga laphezulu esingathi ngabe secondary kukhona umduli obhaliweyo okutshengisa ukuba bekufundwa umduli lo umnyama wasubhalwa ngama tshoko amhlophe

Isikolo sabafundi bemfundo yezinga laphezulu esingathi yisecondary eceleni kwamakilasi kukhona izihlahla ezinkulu ezicecisileyo kanti eceleni kwezihlahla lezo kukhona indawo ezemidlala lapho okukhona okudlalela khona umdlalo esiwubiza ngokuthi yibasket ball.

Ingaphandle yesikolo sabafundi bemfundo yezinga laphezulu. Kulabafundi ababili abagqoke okwekhakhi ngaphandi lokumhlophe phezulu eceleni kwabo kukhona ibhakane elikhulu elitshengisa ibizo lesikolo lesi.

Isikolo sabafundi bemfundo yezinga laphezulu esingathi Yi Secondary school. Kukhona ibhakane elikhulu elilombala oluhlaza kumbe owesibhakabhaka. Ebhakaneni leli kubhaliwe ibizo lalesi sikolo

Ikilasi yemfundo yezinga laphezulu esingathi ngabe secondary, phakathi kwekilasi leyi kukhona amatafula lezitulo abawasebenzisayo nxa befunda. Phambili kukhona umduli oluhlaza tshoko okuyikho lapho ababhalela khona

Abafundi bemfundo yezinga laphezulu esingathi ngabe secondary ,bahlezi baphansi. Kukhona phakathi kwabo oyedwa omileyo ,okutshengisa ukuba nguye okhulumayo. Sebengabe befunda ngokwezempilakahle.

Abafundi bemfundo yezinga laphezulu abangaba ngabe secondary . Babuthene endaweni le , kwasekufakwa phambi kwabo amabhakane ayehlukeneyo okutshengisa ukuba kukhona abazokufundiswa ngabezempilakahle

Ingaphandle yabafundi bemfundo yezinga laphezulu esingathi yi secondary bagqoke ama uniform okuyiziketi ezimnyama lama blouse alombala oluhlaza okwesibhakabhaka emakhanda bafaka amaqhiye.

Umfanekiso omuhle otshengisa amabhasi atshengisa ukuba yiwo athwala abantwana besikolo. Wonke amabhasi la ayafanana njalo apendwe ngombala ofanayo okungumbala olithanga.

Imitshina emikhulu etholakala ezifundweni zabafundi bezinga laphezulu abe esekhondari bengabe beyisebenzisa ukwenza imisebenzi ethile eyezandla eceleni kukhona abafundi abambalwa.

Owesifazana ohlezi phansi phambi kwakhe kukhona umtshina kanye lomthungo oseceleni okutshengisa ukuba nguye othunga ilembu leli yena engumfundi wemfundo wezinga lelaphezulu esiyithi yi sekhondari

Indawo lapho okuncintiselwana khona ezemidlalo ezokugijina kanye lezinye ezehlukeneyo. Kukhona abafundi abatshengisa ukuba ngabafundi bemfundo yezinga laphezulu bazoncintisana.

Abafundi bemfundo yezinga laphezulu esingathi ngabe secondary bahlezi phansi phambi kwabo kukhona abahleziyo abangani ngababalisi babo okutshengisa ukuba nguye obafundisayo

isikolo sabafundi bemfundo yezinga laphansi esingathi ngabe primary kukhona amaluba amahle acecisileyo aluhlaza tshoko kanye lotshani bakhona obokucecisa obuluhlaza tshoko

Abafundi benfundo yezinga laphezulu esingathi ngabe secondary. Abagqoke amayunifomu bahlezi phansi ,kukhona oyedwa omileyo . Okukhanya ukuba uphendula umbuzo awubuziweyo ngulo ophambili ongaba ngumongikazi kumbe udokotela loba umbalisi obafundisayo.

Ingaphandle yesikolo sabafundi bemfundo yezinga laphezulu. Kukhona abafundi abathathu abamileyo. Ngemuva kwabo kulebhakani elibhaliweyo ukuba iwofisi enkulu itholakala ngaphi.

abafundi bemfundo yezinga laphezulu esingathi ngabe secondary bahlezi phakathi ekilasini phambi kwabo kukhona ama computer okutshengisa ukuba yiwo abafunda ngawo eceleni kwawo kukhona umbalisi wabo

Abafundi bemfundo yezinga laphezulu badlala umdlalo obizwa ngokuthi yiVolibholu okukhanya ukuba basesikolo sabo umdlalo lo udlalwa uhlangene abafana kanye lamankazana

Igedi lesikolo sa bafundi bemfundo yezinga yaphezulu esithi yisecondary elimhlophe kukhona ibhalane elilebizo laleso sikolo phakathi kukhanya utshani obuhle obokucecisa.

Ingaphakathi yekilasi yabafundi bemfundo yezinga laphezulu . Kukhona umduli omnyama obhalwe ngamatshoko amhlophe kanye labomvu kanye lalithanga .

Umbheda okhanya ukuba ngowabafundi bemfundo yezinga laphezulu esingathi yi yunivesithi bangabe besebenzisa bebabili omunye elala phansi omunye elala phezulu.

Indlu yomfundi wezinga laphezulu eyunivesithi kukhona iwodirobhu esifakwe impahla laphezulu kukhona izikhwama zempahla ikanti eceleni kukhanya umbheda.

Ingaphandle yesikolo sabafundi bemfundo yezinga laphezulu esingathi ngabe university ipendwe kuhle ngombala omhlophe ikanti eceleni okulezindlu ezincane ezipendwe ngombala olithanga.

Ingaphandle eyunivesithi kukhona izimota, ekhoneni kukhona ibhakani elitshengisa ukuba uhamba njani ma ufuna uya endaweni ezehlukeneyo eyunivethu.

Abesilisa labesifazane abemfundo yezinga laphezulu esingathi ngabeyunivesithi bahlezi phansi bagqoke amajazi amhlophe okutshengisa ukuba kukhona abakwenzayo ngemitshina le ephambi kwabo.

Abafundi bemfundo yezinga laphezulu esithi yi university base kilasini yabo phambikwabo kukhona imtshina eyehlukeneyo abayikhangeleyo okutshengisa ukuba kukhona abafunda ngakho

Indlu etshengisa ukuba yindlu yabafundi bemfundo yezinga laphezulu esingathi ngabeYunivesithi eyokulala kukhona imibheda egadeneyo omunye ungaphansi omunye ungaphezulu ongasetshenziswa ngabantu ababili.

Abesilisa labesifazana abakhanya ukuba ngabafundi bemfundo yezinga laphezulu, bamile phandle okutshengisa ukuba kukhona abakwenzele udwendwe ukuba bakuphiwe, loba bakuthole lapha.

Abesilisa labesifazane okukhanya okuba ngabemfundo yezinga laphezulu esingathi ngabe yunivesithi bamile bakhangele phambili okutshengisa ukuba balalele lo othwele isengeza mazwi okhulumayo.

Ingaphakathi yekilasi yabafundi bemfundo yezinga laphezulu esingathi yiYunivesithi kukhona amasinki lamakhabothi okutshengisa ukuba bengabebesenzela kiwo imihloliso yabo kumbe amatesti abo.

Izihlahla ezilombala oluhlaza ezinde ezitholakala ikakhulukazi ezikolo. Lapha kusesikolo sabafundi bezinga laphezulu esingathi yi university . Eceleni komduli kukhona imota emhlophe.

Umtshina wakulezinsuku otholakala ezifundweni zabafundi bezinga laphezulu esingathi ngabe University. Umtshina lo usebenza ukuyenza umoya nxa kutshisa

Ingaphandle yabafundi bemfundo yezinga eliphezulu isikolo sakhona kukhona ibhakane elitshengisa ukuba yiphi imisebenzi yezandla eyenziwa euniversity le.

Ingaphakathi yekilasi yabafundi bemfundo yezinga laphezulu esithi ngabeYunivesi. Phakathi kukhona amatafula lezitulo kanye lemitshina eyehlukeneyo engasetshenziswa ukuhlola izinto ezehlukeneyo.

Abesilisa labesifazane abakhanya ukuba ngabafundi bemfundo yezinga laphezulu bahlezi phambili kwabo kukhona imitshina abayikhangeleyo okutshengisa ukuba kukhona abakuhlolayo loba abafunda ukukwenza ngemitshina le.

Abesilisa labesifazana okukhanya ukuba ngabafundi bemfundo yezinga laphezulu abeyunivesithi. Kukhona abakubambileyo okutshengisa ukuba bengabe befunda ngakho loba befunda ukukuyenza.

Abesilisa abahlezi phansi abakhanya bengabafundi bemfundo yezinga laphezulu esithi yi yunivesithi . Kukhona abakhanya bekulalele abangabe bekufundiswa ngomi phambi kwabo.

Abesilisa labesifazana abahlezi phansi ekilasini yemfundo yezinga laphezulu esingathi ngeye yunivesithi. Phambi kwabo kukhona ama khompiyutha abafunda ngawo, besekusithi phambi kwabo kukhona omileyo obafundisayo